supermaarkeette la'nummoyaakkiro supermaarkeetete ya mayyaate supermaarkeeteti yaanno qaali dayino mamiinniiti supermaarkeetiti yaanno qaali sidaammo afootiinso ingilizete afoote supermaarkeette sidaamu afiinni mayine woshshinanni